la aso ayi be'azina giikko hayssan issi kifile giddon daro asati shiiqoyn gede qoodan ichachu gidizayti ha baggara izeti utta gedera qas issi macana eqoyn

Tani xeella shenne be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssan daro asati oge bollan kuwase ka7idi xoonini izati wanca oykkidayssakko

hayssa tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko gammo wogga keeththe tiike hipe lo7izayssanne mitha tara iza tiike hipel qoncizayssakko

hayssan aazi demmazina gizayssa gidikko gammonne maahe ite taa mayida asatinne gammo dunguza may7ida asati hayssan qasseka deettesikko

tani beyizayssi aaze giikko issi kaamey karen woykko issi kaamey lanqen shiiqidinne gammo dunguzatara may7ida asati miicishe deettes

aazey ta beyizay ereetii hayssan tani beyizayssi ma yelaga naytakko ha yelaga nayti qasse gaammo naytakko gaammo naytikka gaammo dunguza mayida.

hayssi tani xeelli shin arba mincen dizayssi hayssi wogayssa mangiste keeththezakko hayssa lanqera dumma dumma gaamma woga keeththetikka doossona

Aaze tani be ashe dizayssi giikko dumma dumma asati shiiqidinne issi bessani iray bukkin gadey woqida bessan deettes.

Hayssan aaze tani beyizayssi giikko issi biro giddon daro asati hidine nam'u asati eqqidi xeellishin issi macasiya xaafashe dizayssakko

hayssan tani xeellashe dizayssi oge lanqen diza buuratanne maatati anqashati dolidayssa oge lanqefe dayssishe deettesko

hayssan aaze qoncizay giikko asati issi keeththe lo7iza keeththe guye baggara aadhdhidi eqqidi issay issara haasayi she dizayssakko

gammo cencha gizayssi xaafettida kaame bolla kuwaase kaasanchati yishin sinthara qasseka parata togidi asi ufayssas yees

Aazi beettise gizayssa gidikko issi cima aawa dayssi dees issi cima aawazaa ayfe bolla manaxire woththidin uttidi haasayishe dees

tani beyizay asatakku asatikka ha simmidinne muleytikka uttidi izatas haasayettiza cingursa siyishe deettes

hayssan tani xeellashenne be ashe diza yaaze giikko hayssan gita gita ordasati shiiqidinne ha simmidi uttidi izeti izatas aadhdhizayssa siyshe deettes

Hayssan tani xeelli shin keehippe lo7izanne keehippe gita gita gidida asati shiiqidinne issi bessan izeti dizayssa qoncisees

Tani xeellashe dizayssi aaze giikko asati izetas yootettiza yoho siyidinne ba kushe baqqanas giigettidi keehippe ufayttidi dishe dizayssako.

hayssan tani xeellizayssazi keehippe gita darashezakko siya darashezikka ta xeelliza wode keehippe lo7izayssanne asay iza kumidi dizayssakko

tani xeelli shin hayssan qasseka daro macasati shiiqidi uttida sinthera uttida macasatappe giddon diza aayeya tana keehippe miicashe lo7arshe uttadus

anno aayeya qasse daroyti heni baggara macanayti dishin izi simayke imettin iza saashe haasa ashe iza dizayssa qoncisees

hayssan nu dereppe garbanthafekka yida asatara hizgidinne daro asati shiiqidi gerese asatara hizgidi gammo asati shiiqidi uttidi dizayssa qoncisees

tani be'ashenne xeellashe dizayssi aaze giikko salo medho oykkida oyde bolla booththa medho oykkida qamise may'dinne asati shiiqidi dizayssa qonci isidi bessees

tani be ashenne xeellashe dizay aazaye giikko hayssan issi dubbusha ollani asati daro asati shiiqidinne uttidi duulatan asi be yooho siyshe dizayssakko

hayssan saana giddon injeeratiy baxetidi baxetidi giigi didin ha injeerata cima asati oykkidinne bathishe dizayssa qoncisees hayssika qasse nuus bessees

Tani hayssan be7a shenne xeellashe dizay phaaze gizayssa gidikko abba haaththe lanqen asati shiiqidi biidi eqqidi xeelishe dizayssakko

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati galal7o medhon diza bollara orde hati ekkiza koote may7di dizayssa qoncisees

hayssan zo7o miisha bollara may7ida asati shiiqidinne eqqida haytikka beyishin aissi issi lo7iza miisha hamutidi gobaynayiza turu turu zimetakko

hayssan tani be'ashenne akekashe dizayssi issi keeththa karen oge gede kare kessiza wula bollan asati haa simmidi eqqidi deettes

gita abbazi beettees abbaza lanqera heedzdzu attuma asati hani baggara eqqidinne ha simmidi issi nozi xeellizayssa qoncisees

Issi mithay garseni daro asati shiiqidinne aawa cima hiyelagata izgidi shiiqidi izati eqqidayssa taas bessees.

ta beyizay aaze giikko shuchcha bolla ciiretidi ciireti diza si7ile beyays nayssi izi aaza qommo izeti ciiri woththidayssa qoncidi beettees

tani xeelliza wode harer gizayssi ye harer giidi xaafetti diza wula bolla woykko wula garseni issi macasya eqqadadizayssakko

hayssan tani beyishin issi macasiya issi addeza kushe meecishana yaada eqqadus

Hayssantani xeella shenne be ashe dizayssi macanaytas giigidi dizaa qamisekko hayssa qamisesikka beyi shini keehippe loizayssanne woka giigidayssakko.

Tani xeellizayssi aaze giikko issi dalga ogey bolla daro asati shiiqidinne ogey bolla eqqidayssa a asatikka attuma darotii.

Hayssan tani be ashe dizay aaze giikko haaththe malay bollara possuus gidi qoletishe dizayssa lanqen heedzdzu woy oyddu asati eqqidi deettes.

hayssantan beyizayssi guuge zuma gizayssi amarathora xaafetidi dizayssanne hazumaza bolla qasseka gita shaaraynne passe meeggizayssa bessees.

tani hayssan be7ashenne be ashe dizay hayssa a gebili limati gizayssi xaafeti dinne dizayssa hayssa gaase xamasatiza waraqaatay dizayssakko

tani aybayashe dazina gizayssa gidikko issi addey poolise masatiday issi hanura eqqin issinozi qasse miicishenne ufayettishe izara dizayssa qoncisees

Ashanguliteti dosettida asatho izgidinne aayiranne naatho izgidi lo7o aayeta qamma gido gizayssi xaafettidi dizayssanne izeti idimettidayssa.

hayssan qasse irisersch geet gizayssi ingilizaathora xaafettida miishey hayssa zilla medhora xaafetidinne cililon dizayssa qoncisees

Tani xeellishshin hayssi izi aazi gizakkokka taas erettenna garsen qasseka amaraththora biddirenne quxeba mayberate asserare giidi xaafettidi dees

hayssan tani aaze beyizay giikko ingilizathora happi ister giidi xaafettidi dizayssakko hessika ashu yesusa dendo gallassa gizayssa nu qaalara qoncisees

Tani xeellizayssi aaze giikko amara bifiraawi kililaawi gizayssi xaafettidinne issi bessan dizayssa hayssi taas bessishe dees.

hayssan tani deizayssi aaze giikko hayssa dawalo milikitey dizayssanne iza bolla ingilizethoni waattis ap gizayssi xaafettidi dizayssa bessee

Hayssan tani beyishini issi ogey dees ha issi ogeyppe duge baggara si qorqoro keeththay beettes hayssa qorqoro keeththaza lanqeni issi addey dees.

tani beyiza mala gidikko hayssa bessazi keehippe tana kancha gidonta haratakka ufaysizayssakko ha bessazan beettizay issi issi ogetinne siyis keeththata keexanas asi giigizays

Hayssan tani beyishini saloy beettes saloza bolla shaaray beettes shaaraza garsera koronte shuboti aadhdhidi bizayssi beettees.

Tani xeellizayssinne beyizayssi aaze gizayssa gidikko hayssan saloko beettizay salo zagarsera shubotanne dumma dumma gede uuthatho gizayssika beettees.

hayssan tani xeellishin issi adde dayssi kushe hay histi bessidinne gadey awa bolla eqqidi dizayssa qoncisees

hayssan tani be ashe dizayssi aaze giikko koronte shubokko koronte shubozikka bollara qashetidi dizayssa hayssa milikitezi bessi she dizayssakko

hayssan tani xeellizayssi wora lanqen diza keehippe lo7iza ogey dishin ha ogey lanqera qasseka booththa qalamenti yettida koronte shubo beyays

tani xeellizayssinne beyizayssi aaze gizayssa gidikko koronteshu boy dizayssa lanqera issi booththa kaamiya dishin asikka izi sinthen eqqides

qanxettida mawurate hayle aqirbotey aggidi zaari simmidesse gizayssi issan xaafettidinne koronte shubota lanqera dizayssa qoncisees

Tani xeellizayssi aaze giikko asati issi ginbey ginbettishe dizayssa horo giddon wodhdhidi eqqidayssakko.

tani beyizayssa mala gidikko hayssan isaabe misikeba yizaata kisi go7a giidinne xaafettidi dizayssanne waraqatay dizayssa bessishe deesko

hayssantani xeellashe dizayssi nam7u shaanne tammanne ostun amete iriqete bejete gizayssi xaafettidi issi addezi hu7e malaxasa sinthen dees

Tani be7ashe dizayssi irdata giidi xaafettidi uttin xeetu birata issi ba undetanne nam7u xeetu birata asi yeggishe dizayssa bessees.

tani xeellizayssazi aaza gizayssa gidikko asati issifetethan shiiqidinne issife kaththaza izata sinthan aadhdhin kathaza izati mishe dizayssakko tani beyizays

Hayssan tani be ashenne xeella she dizayssi gammozoone gebiwoche memeriya gizayssi afexaaxe maachowu giidi xaafetidi taaksi giidi inkizethora xaafetidee

tani xeellashe dizayssi aaze gidikko yssan xaafettidayssazi amarethozi daro erettenna shini sina kaapenne idestoorante giidi dizayssakaapetakko

hayssan tani be'ishin biitta qaaxoy qasse siketeppe ay ooththana danda'ize woykko gizayssi xaafettidi dees

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi biiro giddon nam7u adde asati uttidayssakko ha adde asatikka komputere be,ishe deettes

aaze hayssan tani beyizay hayssa cililo medho mayo mayida pooliseti shiiqidinne issi bessan ha simmif izeti uttidi dizayssa qoncisees

tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko asati ha muleyti simmoynne qasseka be ayfeso bellizatho xirphotizatho goynne iseti xeellishe dizayssaza

Cililo medho may'ida issi poolisey kumeth qoofezikka issi mala gidayssa may'idinne ha simmidi xirphotidi eqqidayssa bessees.

hayssan tani be ashenne xeellashe dizay aaze giikko gita kaamezi hayssa qoodhe fazo kaame mashinezi issi sora oydi dizayssanne iza sinthen asi eqqidayssa

Hayssantani be ashenne xeellashe dizay aaze giikko poolisetinne dumma dumma asati shiiqidinne issi bessan be woga kushe bolla denthidi eqqidayssakko.

Tani xeelishini keehippe gitanne wlqqama gidida kawo gimmbe keethey keexettishe dizassako izape guye baggara asati deettes.

Tani xeellizayssi caalataranne yelagatara issife shiiqidi issi addara shin uttidinne bandira oyqqidi miicishenne baqqishi deettes.

Tani beyizay aaze gizayssa gidikko asati issi bessane issi kifile giddon shiiqidinne issife eqqidi dizayssa koncisees

tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssi ichachanxo laytha gizayssi xaafettidi diin izappe guye baggara qasseka hara keeththeti beettosona

tani xeellizayssi aaze giikko issi mala nam7u pooqezi keehippe gita gididayssanne ha pooqezi kawo pooqe gididayssa bessees

tani be'ashedizayssi ayssantophiya bandiray kessi shediza issi adde hidin bandiraza bonchos gede baggara asati eqqidi dizayssa be7ays

Hayssan kawo ooso bolla gam7ida asati deettes aazan izeti gam7idayssa erazi nagizayssa gidikko qanthezi izetas borceti bizayssanikko hessa asati ha simmidi hishe deettes

tani beyizayssi aazeygizayssa gidikko hayssi kawo hinxa masatizayssi kawoy izan moketizayssi a gidishin haraykka qasseka iza lanqerakka keehippe lo7iza lo7izayssako

tani xeellishinn gita gita asati hayssan issi denban shiiqidi dizayssanne qasse asati pude xeellishe dizayssa qoncisees

Keehippe wacishenne lo7iza gita katamay ayssan beettes ha katamazikka omarsara maburateti mule koronteti eexidi dizayssa izeti denthidayssazi keehippe lo7es.

Keehippe gita gidida kawo keeththey keexettidi dizayssanne hayssa keeththeza ni gidinna indistiri ministere gizayssi ministire gizayssi xaafettidi dees

ero hayssan tani be'ashe dizayssi hayssan qasseka daro adde asati shiiqidinne hayssan daro daro miishata bessishe dizayssa qoncisees

hayssan tani be'ashe dizayssi dumma dumma maashinetakko ha mashinati daro daro qommo taas go'izayssanne daro daro miishatas go'izayssa qoncisees

hayssantani be ashe dizayssi aaze giikko keehippe gita gidida kawo hinxay dizayssanne hayssa hinxaza lanqen qasse mithati dizayssa bessees

Tani beyin hayssan keehippe gita mangiste hinxa masatizay katama keetthey dees a katama keeththeza sinthen daro makinati eqqidi deettes.

Tani xeelli shin ayssi addabaabaye masatizayssi kibbe ogey medhetidi din iza gaaththera lo'izayssi maatati dumma dumma miishati beettosona.

aazi beyazina gizayssa gidikko ayssan oyddu attuma asati issi biiro giddon dizayssa santas quncisidi sishe deesko

Tani xeellashe dizayssi aaze giikko gita gita asati shiiqidinne attuma asati eqqididin attuma asata giddon taas issi macasiya bettashe dawus.

tani beyiza issi aaze gizayssa gidikko issi addedayssi madireke bolla kezi eqqidi haasayishe dishe ha zaaridi izi xeellishe dizayssakko

Issi hargancha daara akime keeththan yaadanne ichada iza saketashe dishin gita gita wolqama asati shiiqidi izo xeellishe deettes.

issi addey aaresadayssi ba ayfe bolla manaxire woththidinne ha simmidizi miicanatho isgidi xeellishe dizayssa qoncisees

hayssan aazey tani be'ashe dizay gizayssa gidikko issi aaway caaladayssi saketidi yiidihi ichin issi haakimezi ha aawoza akamishe dizayssi beettesko

tani xeellizay aaze giikko issi addezi ha simmidi miicishe uttin iza qese bolla qasseka narpe akimezi caddizayssakko

tani be'iza mala gidikko issi kifile giddon issi uketha daaro daabbo uukkidi ehidinne daro asati izi lanqeni ufayettishe deettes

Tani xeellashenne be ashe dizaysi aaze giikko issi macanay issi iziyaaza qommo issi aaway immishe dees ha macanay hiithe bollaka daro ashan guliteti deettis

issi naya saketada yaadanne hospitale giddon iza saketashe ichada dashe ha7i qasse dendadayza uttidayssi qoncidi nuus beettees

tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi kille giddoni dumma dumma miishati dizayssa ayssan taas qoncisidi besseesko

issi keeththa giddon shiiqidinne ichachu ashatti oykko oyddukko tele beettizaytii daabbo woththidi waraqata bessishe dizaytakko

Tani haysan xellashe dizaysi aze gikko issi adene issi maca naya ba dunan bolla xinbile wothada dizaysa beses

tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssan yelaqa nayti issi mala gammo dunguza mayo may7dinne issisora salfetidi eqqi doosona

hayssan tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko ogey hayssan kase shuchchan kobilastooney ooththettidi dizayssi ha ogezi iitishenne ogeza qasseka borrokketishe dizayssa

issi shegere giza kaamey giddon issi doommadayssa wulchere bolla utisidi ha kamey geddon izeti gelthishe dizayssa qoncisees

hayssan tani xeellishe dizayssi shuchchan garsera keexettidi maatan bollara kamettida keehippe malalisiza lo7iza keeththey dizayssa qoncisees

Atte hayssi sharati ekkana gizenenne gadeze qammizay eretuhashin issi kesha gaaththan zi7aasa tamareson aaze xaafettidi dees.

Tani xeellashanne be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi qanthera borceti ekkida aawa dayssi be borcaza bolla kushe oykkidi eqqin iza lanqen dizayssi malatishe dees

tani beyashe dizayssi caala asatinne issi gashe naa masatiza aaya kokkidi izati horo bokkishe dizayssa hayssi taas qoncisees

Issi mitha garseni keehippe gita gita gidida asatinne qasseka gammo dunguza qoodhera yeggida asati shiiqidi izati eqqididizayssa qoncisees.

Tani xeellashe dizayssi guye baggara maatati maatatidi dizayssanne qasse izappe sinthe baggara mithatinne keeththeti keeththe bolla eqqidayta.

tani xeellizayssa mala gidikko hayssi garsera shuchchan keexettida keexxekko bolla zara qasse maatan kamettidi dayssakko

hayssani salomedhoo yarkane giddoni Duuqetidi izi aazi qommoydin nam7u fooliseti oshachcharanne hadirsa baggara giidi eqqidi deettesko

tani beyashe dizayssi gammo dunguza mayita dumma dumma asatanne macatannen adde asati shiiqidi ba kushen oykidayssa hayssan qoncisesko.

hayssan tani xeelli shin haakimetinne dumma dumma asati shiiqidinne issi kifile giddon dizayssa hayssa misilezi taas qoncishidi bessees

Tani xeella shin be ashe dizayssi ogekko ogeza bollara qasseka gede baggara dumma dumma mithatinne ginben oosettiza keshati beettizayssa bessees.

Tani xeella shediza issi aaze giikko issi kifile giddon izi aasa qomixe zo'o eqa giddon tookkidinne nam'u addeti bessi she deettes.

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko keehi gita ogey beettes ha ogezappe gede baggara ginben keexettida keeththekko

Hayssan ay bessizee gizayssa gidikko haakimeti ba booththa may7o may7idi dishin karera geliza asati qasseka ba qoodhen sharbe booththara walakka yeggidi dee.

wa asati izi awuppe yishin asata hissa lo7iza ogera warzaza qach gididinne iza qanxidi gelite giidi izati oykki uttin qanxidi gelana giidi miicishe deettes

kartaza kaa7ikki hayssan tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe lo7iza bessani daro lo7iza qommon oosettida issikappe giddon shiiqidi asati uttidinne kaa7ishe dizayss

Tamaare nayti be timirte wursidinne wursida anjo gallassa may'o may'dinne izappe qassekka waraqataza oykkidi eqqida

tani xeellishin issina 7dayssi hayssa daynnati may7iza may7o may7dinne ba kushen maykke oyqqidi haasayishe deesko

hayssan beettizayssi mela aykkoy baynda kifilekko aykkoy bayndayssa asikka deennaa hara hara miisheykka bayndayssa qoncisees

Hayssan qasse aygize elasizayssanne sinthatethi dizayssi mule alamey bolla macanayta le'ete gizayssi xaafettidi diis

hayssan aaze taas beettizayssi giikko hayssan daro asati shiiqidinne issi biiro giddon woykko issi dubbusha giddon uttidinne hayssati xaafishe deettes

Hayssantani be ashenne wochchashe dizay aaze gizayssa gidikko gammo dunguza iza bolla wodhdhidayssa doyidi bessidinne izeti haa izeti be ishe deette

Asati oge bollan diza buurata pitidi shiishshidinne issi gaarey bolla aaththidi wora qolanas efeettes.

hayssan daro asati shiiqidine oge bolla dizayssanne kaamey gita kaamey ha yishe dizayssa kaameza sinthen zo7o addey eqqidayssa qoncisees

Tani beyizayssa mala gidikko daro asati oge bollafe buura tanne dumma dumma qoshashata denthishe dizayssa qoncisees hayssazan tani beyishin

Tani xeelashe dizayssi aazee gizayssa gidikko issi aawa dayssi cililo kumetha mayo mayidayssi eqqidinne bulla mayidayti ootisishe dees.

hayssantani eishaybe ishin hayssa iitata buurata shiishshidinne ehidi buurati qolilettida bessani ekamey qolizayssi beettees

hayssan tani be ashe dizayssi oge bolla asati kezidinne buuratanne dumma dumma pitota oge bollafe izeti dhayssishe dizayssa qoncisees

Tani be ashe dizay ayssan daro qoshashata daro iita miishata ehidi asati kaamin qolin kashe nayti iza giddon maxizayssakko.

aazi be azina nam7u addeti deettes attuma nayti payda gizayssa borsa bolla dizayssa nam7ati oyqqidi eqqidi deettes

aazi be'ashe dazina giikko bayda digitale matawuqa gizayssi oonasi meto oone go7ettanay gizayssi iza bolla xaafettidi dizayssa hayssi misilezi keehippe qoncisees

aaze tani xeellashe dizayssi issi aayo daarokko issi aaya daarakka hayssa qasseka hayssa wazaza bolla be pooto bessashe dawusse kompitedezaa

Hayssan qasse fayda gizayssi likkenne orjnale matawuqa diza bootanne yeddanas giidi xaafettidi dizayssa beyanas dandayoos

hayssanthani xeellishin paydametawuqiya kardeta usuppu saaten kunthite gizayssi xaafettidinne diyess guussikko

itiyo telekoome digitaale matawu qa karde pitimeteyra jammareti desse gizayssi xaafetidinne dizayssa issa bolla bessishe deettes

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi bessa madirike bolla asati kezidinne macatinne addetikka giidi ha simmidi izati eqqididizayssi beettees

Issi aawa dayssi madirike bolla kezi eqqidinne ba qofa deres haasayishenne yootettishe aawezi dizayssa issinuus bessees

tani be'ashe dizayssi hayssa tophiya kawo abi aymedenne izara issi zo'o aawa dayssi dizayssakko tani be'izay

anno macasiya keehipelo7awus izakka ashshudas gides gizayssi dizayssa be qoodhe bollara may7ada bollara hu7eza qa duge zaara qoladawus

issi ordenne modho gidida aaway xeellishin keehippe lo7iza aaway ha simmidi ba ayfe bolla manaxire wothi dinne awozi ha simmi xeellishe dees

hayssan tani be'ishin adde cima gidayssi ha zaaridi xeellishe dees ha addeza sinthenka maykey dees maykezakka qasseka bey'ishe dees

Hayssan beettishe dizayssi gita gita asati shiiqidinne issi bessan shiiqi booththa oyde bolla uttishenne utushishe dizayssa qoncisees

tani be7ashe dizayssi issi adde dayssi waraqata be kushen oykkidinne gita awozara yiidinne idimettishenne miicishe izeti dizayssakko

Hayssan aaze beettizay gizayssa gidikko daro asati issi bessan shiiqidi uttidayssa bessees.

hayssanka tani be7ishini dumma dumma asatinne hayssa nu kawo ahmede abiykka izatara dizayssa ha misilezi qoncisees

Tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa dumma dumma keeththa keehippe adussa keeththanne iza guye baggara maatati beettosona.

Tani xeellishin nam7u daro kawoti dishin hayssa tophiya kawo abi aymedeykka dishin iza lanqera issi macas aka eqqada dawus.

tani xeellizayssi aaze giikko issi macasiyay hara aasatarais gidi komputere izati nababishe dishin issi aaway haasayisishe dees

Hayssan tani xeelli shin issi aawa dayssi kumetha may'o may'idayssi ha simmidi izi yishin dishin iza lanqerakka harati doosona.

tani xeella she dizayssi daro asati issi oge bolla shiiqidinne eqqidi dizayssakko tani beyidayssie

Aaze tani xeellashe diza ayssi giikko maca asati qassikk hokkidinne ha xeellishe diza izako maca asati qassikkka hiini baggara uttidi dizaytakko.

tani xeellishin issi addedayssi dees issi addezikka tani beyishin poolisekko ha poolisezi ha simmidi xeellishe deeskko

tani xeellizayssinne beyizayssi aaze giikko poliseta shiiqotakko poliseti shiiqoynne issi adarasheza berka kumoy xaafishenne naababishe deettes

hayssa asati tani beyi'shin pooliseta masatetes izi aza gish tana michisettes muleytikka aazani uttidettes

hayssan tani beyishin poolisetinne dumma dumma hara asati shiiqidinne issi bessan izeti uttidi deettesko ha asati

hayssan aaze tani be'izayssi giikko dumma dumma medho oykkida may'o may'ida ba woga may'o may'ida pooliseti uttidii dizayssa bessees

Assan tani be ashe dizayssi issi maatatinne issi dumma dumma lo7iza mitha haytheti dizayssa lanqen asati shiiqidi eqqidayssakko.

tani xeellishin gammozone poolise memar yaagizayssa botani daro pooliseti heedzdzati uttidinne ha xeellishe deettesikko

Tani xeellizayssa mala gidikko asati hayssan shiiqidi dizayssakko issi biiro giddon dizaa asati ba qofa xaafishe beettes.

hayssan tani xeellishin issi keeththey kareni daro asay shiiqidinne izi aazas yiidini naagishe dizayssakko

Aazas asati uttido giikko asati hayssan shiiqoynne dececoyn uttoyn deettes izatas izaazi haasayetishin siyishe bena dogoynne uttida.

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko poolise ta ba7aale gallastani pooliseti dumma dumma karabotanne dumma dumma diixata ekkidi yishe dizayssakko.

Tani xeellizayssi hayssan qasseka oge bolla uttoynne kaameti tirpe caanikko akameta aazas tirfe caanideti giidi esxisiza tirafiketakko

asati tani beyi shin waayssi pooliseti shiiqidi abba bolla diza wogolo gaaththen dizaatho giittes haaththaza gede simmi addezi xeellees

Issi poolisadayssi kehippe hanqetidinne iziyaza qommo xaafishe ha xeellishe dizayssa qoncisidi bessees.

Tana lo7usa hayssan izi aazi hayqqin asatiyoynne keehippe mishetoyn gaaththafe goyn yeekkisheynne aypunxishe deettesko.

hayssan aaze tani be'ashe dizay giikko ha misileza bollani kasale masatizayssa izi aaza qommo saane giddofe asati denthishe dizayssakko

hayti zaari zaari yeettes shinikka hayzada izatas odana hayti qorqorota oykkidinne eqqidi diza naytakko mitha garsen

tani be ashenne xeellashe dizay aazaye giikko issi caala aawa dayssi aayeysi ehidinne zaytetanne dumma dumma pistalera qasheti diza miishata immishe dees

Tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe caallida asati gaxxare asati aayeti shiiqidinne ba sinthan katha woththidi mishe deettes

Ha'i wodezan cincatethan asati diza miishati aaze giikko hayssa qasseka eessa izan eessana giidi sa xawulappe ooththettiza miishan eessa eessana gishe dee

Tani be'iza issa mala giddikko, issi addey huphpheso orddi ekkiza issi haa pude simmidi uttidinne issi pude bolla xeellishe izi diza issakko.

tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati issi lanqen shiiqidinne ussay issa rammuleyssi haasayettishe dizayssakko

hayssan ay qoncisana koyde giikko payda matawuqa asi muleysi oykkana malanne hayssa asay muleysi payda matawuqa oykka naggikko qixaatey dizayssa odees

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko daro asatakko daro asati issi bessan yiidi shiiqidinne ha simmidi eqqidi dizayssakko

hayssan itha chu quxire masatizayssa tobbo malan xaaraphe bolla oosettizayssa achchen shiiqidinne asati eqqidi dizayssa bessees

Tani beya she dizay aaze giikko issi biiro gaaththikko ha biiroza gaaththani daro asati shiiqidinne be qofa qofa haasayishe dizayssi qonce dibettees.

Itiyoppioste gizayssi xaafettida keehippe lo'iza galal'onne karetha medho oykkida kaamiya hayssan dizayssa tani beyada akeekadis.

tani xeellizayssan issi macaynne issi attuma asay dees maciyakka attumazikka xaafishe yedosona

Aazee beettizay gizayssa gidikko yefesta muzeeme yeworqi yoobeliyu beyaale gizayssi xaafeti didin asati shiiqidi eqqi doossonakko

tani xeellizayssi hayssi teele giddon ooththishe diza asatakko teele giddon diza ooththizayta aazan gadina itiyo telekoome gizayssi xaafettidi de'es

hayssan tani be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi kaamey ha baggara nam'antho kaameykka hayssa ushachcha baggara giidinne nam'u kaameti dizayssakko

hayssan asati haaththe shoore zokkora dizayssa lanqen shiiqidinne izi aasa qommo xeellishenne be ishe izeti dizayssa ayssa misile bolla tani akeeka disiko

hayssazan tani beyi shin ha baggara gidinka gede baggara hayssan tukke essashe issi macasiya dizayssanne tukke pentisashe iza dizayssi beettizayssakko

Tani be ashenne xeellashe dizay aaze giikko makinay izan uttiza bessazani issi katama giddofe daro kaameti asa caani caani kesiza hyssa qoncisees.

hayssan tani beiyashe dizayssi aaze giikko kuwaase kaasanchati deettes kuwaase kaasanchatika heni baggara hani baggara giidi dizayssa qoncisees

tani be ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa ushachcha baggarakka adirsa baggara kaameta giddon asati gelishe dizayssanne ha kameti lo7izayssakko

Tani xeellishin gashe nayti issi baggazan kifilen uttidi xaafishe deettes tamarish ha baggara qasse dendidi beettes.

tani xeelli shin ha baggara woykko oshachcha baggara macanayti ba biradhdhe xugume bolla tiyiza qalameti shiiqidi deettes

tani be7iza mala gidikko oge bolla dizayssa issi kaame be7ays issi kaamey bolla asati shiiqidinne ke7ishe deettes.

tani xeellizayssi aaze giikko hayssan daro asati issi bessan shiiqidinne utti di dizayssa qoncisees

hayssan tani xeellishin aaze beettizay giikko keehippe daro woratinne haworata giddon keexxeti keexxettidi keexxettidi dizayssa qoncisees

hayssan tani xeellizayssi wora giddora keehippe lo7iza haaththay kilife qoletishenne duge simmi qoletishe dizayssa hayssi keehippe besseesko

Tani xeelli shini gita gita mithati guye baggara dishin ambasadere parke gizayssi iza bolla xaafetti uttin izi dizayssa tana bessees.

tani be ashe dizayssi haaththey bollara poshu gidi qoletishe dizayssa lanqen piissa garsan maciya baada be qamisara eqqada dawus

hayssantani xeellashe dizayssi issi dunkane masatiza miishey dalga gade bolla wodhdhidinne dizayssa keehippe qoncisees

issi attuma naadayssi mitha bolla uttidinne booththa shurabe may7idayssi manaxire ba ayfe bolla woththidi uttides

tani be ashe dizayssi diikko naytakko ha naytikka yelaga nayti dizayssanne ha yelaga naytappe qasse baggati sinthera uttidi dizayssakko

tani xeelliza wode asati shoore haaththey piissa bollara qoletishe dizayssa lanqen biidinne bootha may7o may7i eqqida

Gaddezi tani beyishin omarsi masatees ha omarsaza giddora issi bessan oydeta karen shiishshidinne bashe woththidi tama eeththidinne shaa yishe deettes shaash.

Macatinne attuma asati shiiqidinne issi bessara ha qasseka beyishenne miicishe izeti dizayssa qoncisees.

tani beyizayssazi aazeye gizayssa gidikko booththa shurabe may7ida adde dayssi hu7e malatay ha simmidi xeellishe dizayssa qoncisees

tani beyiza wode wora giddora duge aadhdhi biza haathey hayssan taas beettishe dizayssako tani beyizay

tani xeellashe dizayssi aaze giikko hayssan daro asati yiidi salafettishe dizayssa qoncises guussakko

Hayssan taas beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssan payda mazagabettanas yida asati dishin ha asata masagabesiza addey ba ayfe bolla wothidayssa bessee.

hayssan issi macasiya komputere be sinthen essada utisada dishin qasseka gashe nayti izi matan shiiqidi izi aazi naagishe dizayssa tani beyashe days

tani xeellashe dizayssi aaze giikko asati shiiqidinne issi bessan eqqidinne gede simmidi eqqin macanaytikka baggara deettis

Tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko attuma asati issi qorqoron keshetida kesha lanqeni shiiqidijati eqqidi dizayssa qoncisees

aaze tani xeellashenne be'ashe dizayssi giikko hayssan issi kifile giddon asati hokkidinne daro dumma dumma miishata ooththishe dizayssa qoncisees

Tani be ashenne xeellashe dizayi aaze giikko hayssan heedzdzu asati uttida izata giddofe daanna kabbada xilou neykka sabagara uttidi dizayssi beettees.

Tani xeella shedizayssi issi modho macasa daara dishinnikka izi lanqenka mitha garsen daro asati shiiqidi mazagabeti shedizayssakko.

tani xeellashen be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko hayssyan daro asati shiiqidinne hayssafaydaza simazagabettana shiiqidi uttidayssakko

hayssan tani xeellashenne beyasheh dizayssi issi ayo daara yaada uttadanne ba silke issi addes immashe dishin addezi ekkanas kushe yeddishe dees

kuwaase kaasanchati meeda bollani diidinne kuwaase kaa7i simmidi izeti eqqidi dizayssanne izeti qasseka zo7o mayo mayidayssa bessees.

hayssan taas beettizayssi aaze gizayssa gidikko biskilite tugidi laakki sheddizaytakko haytikka tani beyi shin wodadareti sheddizayssa hayssi tana akeekisides

Hayssantani be ashenne xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko laapu quxire booththa may'o may'dayssi guwaase kassanthi dollishe dizayssakko.

tani xeellashe dizayssi tokandonne isporteynnati isporte be tamarsizayssa asati hayssa nababidi yiidinne izan isporte ooththana mala xaafi woththidayssakko

Hayssan tani xeellashenne be ashe dizayssi kuwaase kaasanchati xoonedayssanne xoonidi simmidi izati ufay etishe dizayssi qoncidi beettees.

Tani xeellizayssi aaze giikko kuwaase kaassanchatakko ha kaassanchatas zokko bollaka dumma dumma quxurey xaafetidi dizayssa qoncisees.

Tani xeellishin issi ke hippe lo7iza maatatidi ekkida denban gashshe nayti shiiqidinne kuwaaseka ishe dizayssakko.

tani beyizayssi aaze giikko isporteynati kuwaase ka santhati gede zaaridinne kuwaase ka ishe dizayssakko

Tani xeellashe dizayssi ku7aase kaasanchata erisiza asal dhaynetakko haytikka tani beyishin nam7ati giddon gelidi kaa7izayta gidide.

Tani xeellishin gashshe nayti kushe kushe oyqetidinne kibetidi issi astamariyo giddon aaththidi izeti essidi deettesko.

hayssan tani xeellizayssi dararutu tullu isporte masalitena gizayssi bolla amarethora xaafettidi din gita gita asati iza bessan eqqida

hayssan tan xeellishin izi aasa qommo maashiney taas beettes hayssa maashine izi aazi ooththetizakkokka tane erikke

hayssan tani beyizayssi aaze giikko asati woykko ko hayssa maykiroskoppe masatizayssa giddon shiiqada issi macasiya xeellashe dizayssakko

aaze tani beyizay giikko silkey dees silkeza lanqeni hayssa nuni nu qofa izan xaafizayssa meesa je geetettiza milikkitezi dees haraykka pudera essiemees cawata peta gees

hayssi ay qommo qasse izi aaza qommohekko birata masatizayssi izi aaza maashiney oosettoynne kezidayssi qonceeskko

Tani xeellizayssi aaze giikko hayssi baatire shuchcha masatizayssi garsera dees bollarakka izi ayqqa iza qommoy haray haray dizayssa be ashe dees.

hayssan tani be ishin hinte selkeza koyda mala issi biran shammidi giigisite gizayssi xaafettidi dizayssa qoncises guussakko

Tani xeellashe dizayssi hayssi izi aaza qommo maashinekko tani beyishin sinthezi hoxetidi ekkizaykka sinthezi qasse pinthatho giidi ekkizayssikka dees.

tani be ishe dizayssi issi talabe zine giddon muuzetinne dumma duma abbati beettizayssa izeti qaraxi wothidayssi hayssan taas beettesikko

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko guwaase kaassanchatakko wogga wodey omarsaso tammanne issi saate baggan kaa7etes giidinne hayssan oone xoonanay gizaydee

Tani xeellizayssi aaze giikko hayssan siyile giddon dumma dumma miisheti dizayssa qasse iza giddon ingilizathoy xaafettidi dizayssi qoncidi beettes.

hayssan tani beyizayssanne xeellizayssa mala gidikko daro asay gedenne ha issi lo7iza ogey lanqera hamuttishe dees

Hayssan beettizay aaze giikko e haaththe giddofe dumma dumma qushashatanne buurata gaccidi gaccidi kessiza zayaaza qommo mashine

eroshsho hayssan qasse bollara paallizi woykko bollara carko bolla biza makinazakko woykko orphilezakko

Hayssan aaze tani beyizay bollara paallidi bishe dizaa tophiya bharfilane gizayssa hayssa orphiley bollara carko bolla paallishe bizayssakko.

Tani beyiza issi aaze giikko issi kaamiya oge dalga oge bollara berka duge simmada yashe dizaaro issi qoncisides

Hayssan tani beyizayssi mekilakeyata kaamekko hayssa mekilakeyata kaamezi ba bolla dumma dumma massara eqa caanidizi bizayssa bessees.

hayssan issi kaame daara dawus issi kaamey bolla daro xiishshatikka dizayssanne ha xiishshatikka lo7izayssa hayssa kaamiyakka tana lo7izayssa tani beyayskko

tani xeellishin motore bolla uttida issi addey dees hayssi motore bolla uttida addesikka izi aaza qommo qoppishe dizayssako tani beyizay

hayssan qasse katama daaradawus katamaya lo7awus katamays adde baabbayeykka lo7awus hanno hanno histidi kaamey ogera alidhizaarira denthidi besseete

tani be'ashenne xeellashe dizay aaze giikko hayssan issi bessan asati kaametikka dizaason shiiqidinne izeti eqqidi haasa'ishe dizayssakko

be ishin keehippe lo7iza booththa qalamen tiyettida issi keeththe gaathey pooto dendetti di dizayssa hayssa keeththezi lo7izayssa qoncisees

hayssanka beyettizayssazi kataman keexettidinne lo7o ogera uttida gita lo7o keeththezakko hayssa keeththezi tani be'ishin keehippe woznas lo7iza keeththekko

Tani xeelli shin issi booththa kumeththa may7ida macasiya dishin nam7u attuma nayti gelidi eqqidi waraqata izi bessin garamettishe deettes

Tani xeellizayssinne beyizayssi aaze giikko asatakko asatikka issi kifile giddon dizayssi qoncidi beettees.

Tani be ishin aazi gize giikko guyera daro keeththeti bettishin sinthera nam'u qaney atti desse gizayssi xaafettidi dees.

Taniihi xeellashe dizay aaze giikko hayssan shuchchatannne dumma dumma miishatan oosetti dizaa keeththe be ashe daysiko.

Hayti tani xeellishin tammanna nam7antho kifile nayta patana ekkizayta gidontagettenna issi zuurera zuurera berka uttidinne patanaza ooththishe deettes.

Tani xeellashi dizayssi aaze giikko gashe tamare nayti tamare keeththan dishin astamare mac astamariya eqqa dawus.

Tani beyizayssi asati iziaazi xaafidinne gita postere bolla xaafi woththidayssakko nababettenna iziyaaza gommo gees.

Tani xeellizayssi aaze giikko tamare nayti xanna'ishenne xaafishe ba sinthan ora qaata woththidi dizayssi qoncesko.

Tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko nam'u macasati komputere giddon uttidinne iza giddon koyshenne ooththishe dizayssi qoncees.

Hamini xeellizayssi issi aawa dayssakko ha issi aawazi booththaranne karethara walakkakkote maydes garsadakka qasse karetha may'o maydigee.

Tani xeellizayssi aaze egizayssa gidikko oydey kance beettes issi kifile giddon tamare nayti deettenna irafutekezida messeley.

Tani be ashe dizayssi gashe nay ta tamarsizas tamarekko gashshe naytikka izappe keehidi tamarishe deettes.

hayssan tani xeellashe dishin daro asati komputereta sinthen adhdidi aadhdhidi uttidi ha komputereza nababishe dizayssa taas qoncisees

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko ee issi kaame daara pude baggara duge simmada yashe dizayssanne aadhi aadhidi qasseka hara kaameti dizayssako.

Tani xeellashshe dizayssi aaze giikko kaameti guyeranne sinththera giidi eqqin asati qasseka guyera pooliseranne issi addera dizayssa bessees

hayssan tani xeelli shini issi kipile giddon daro asati shiiqidinne hayssa marka waraqata waraqata ba kushe bolla oyqqidi izati bessishe dizayssa

tani beyashe dizayssi aaze giikko issi dalga ogey lo7izayssi beettes hayssa dalga ogeza giddora issi kame daara ha simmada yashe dizayssakko

tani xeellashenne be ashyedizayssi oge izeti ooraxishishenne dumma dumma ogenti yettiza qalame tiyishe dizayssa issi qoncisees

Nam'azikka oshacha baggaynne hadarsa baggay wora gidishin giddora ooratha ogey kezishe dizayssa mashinazi iza kessishe dizayssakko.

issi dalga ogey dees ha dalga ogezafe qasse ushachchara darsa baggara ka guuthu zumati ekkida gadey dees ha gaddezas qasseka lo7ees

tani beyizayssi keehi dalga ogekko hayssi dalga ogezikka aspalte oge gidishin sekira hahora issi kaamey yishe dees

tani beyizayssi keehippe lo7iza katamakko issa katamazikka ta xeeellishin korontezikka dumma dumma keeththezikka keehippe lo7eeskko

tani xeella she dizayssi wonakka tami gida mala issi ollay bookketidi uttides ha ollaza giddon salomedho oykkida tubbey ichidi dees

Tani be ashenne xeellashe dizayssi bombakko bombazikka izati doya wothin gogishe dizayssa hayssa misilezy tana bessees.

Tani xeellizayssi aaze giikko asati shiiqidinne gita gita gaammo asati be kushe bomba giddon mecetizayssakko.

Tani be'ashenne xeellashe dizayssi aaze giikko haaththe tubboy hayssan karetha medho oykkidayssi issi bolla dooretidi dizayssanne be'ashe days.

Hayssan aaththe gaaneko beettizay haaththe gaaneza bolla ashu sarora yideta gizayssi amarathora xaafettidi deessikko.

haaththe tubboti issay issara gakettidi dizayssi qonce beettees hayssafe gede baggerakka shubo keshati beettosonna

Hayssan qasseka turisteti yiidinne beyana mala oosettiday si oge bolla haaththey pude pistetishe dizayssi keehippe lo7izayssakko.

issi caala ayfesora borsi ekkiza aawa daysi okkidinne be ayfe issi bomba giddon izi yeti meceti sheedizayssa qoncisees

hayssan tani be ashenne xeellashe dizay aaze giikko haaththey shoore giddora duge beyi goggiza oge giddora goggishe dizayssanne ginbettida miishey dizayssakko